Tabula defa rekkaay birig yu ndaw, birigu bàn. Tabula bi mënga am juróonu kër , kërgune defay def bn birg birigina birigi ban la.

Palaatu yekk lekke wala palaatu def pur lekk palaat bi naq ruide lool waaye tit rode loolit manga anga kulóor bu doomu taal.

Ñeegu etas, buñuy tabax ta pareegur, ngi am bunti kër bu sungu ci bukki, tabax gi mu ci def pentuuru ci ngom, lu jóor suuf ci kanam tabax de.

Ay ndongo daara diina lislam yu ngëpp seeni teere di jàng ñoom ñépp ni ngi sëgg ci seeni téere di jàng amna ñu mag wala ñu xawa mag am ñu ndaw.

Ay bagaar yi demee niki bagaar ci lekk yuuñ dajale mu nekk ci ay carton ay mbos ay saako yu ndaw ak saaka bu mag mu am tabla yey bannéki seen gannaaw nu bind ci bind yu buna bind yi di wax sacaat ca daxa vydia distribution.

Taabal bu gudd te ñuul, am toog yu ñuul, am ci digg bi ñu teg ci lu menni palaat, wala pañe def ci ay lekk doom, di taabal bi nin ci teg benn bi dongu ndox bu ndaw, mu nekk ci palas bu yaatu.

Nyeenti jigeeni tëggikat wala fee ci kat sol seeni yere wala ay garambu bu aki ay robb ngëpp seeni bant wala seeni galañ ñam ñepp ningi mu suuru yekkti seeni loxo yi ngëp galañ yi de menni ko koy jéema fogolante.

Ndaw su jigeen su sol robb bu xonko, am lu nuul, ngëb kalpe bu doomu taal, def teg, teg bu xëll, wala teg bu doon bëggan nete, robb bi mu ngi fireeku ci suuf, na bu tank yepp.

Bantu defar kanam, bantu bu am ci jat bi lu nooy, benn jat bu nooy dimelni epons. Bant bi dafa ñuul ñu bindi ci bindi yu weex. Ci jat bi fi ngay phompe wala fi ngay riibe ci karkanam bi mungi am lu weex ci ronam, am lu dereto xaj.

Paketu leekan tu bu sew, paket bi dafa nétte ñu bind ci bind yu rëy bu nétte am lu xonko. Soo xoole, ñun ci bind li ganë fës si bindë yi mooy ciis filebo hoops.

Palaatu lekke ñu yàkki ko ci palaatu kank li nekk ci palaat b ci digg bi ceeb la wëral ko di yoxo sipa-sipa limoŋ ñu tekk meni kanné ci digg bi ak benn xop bu werta.

Xale bu jigeen bu ndàw, lettu ba yokk ko ci gannaaw ba pare càbb ko ci kanam, lett yi ci gannaaw mees lañ ko def waaye dañ ko raw, def ci ay per, noonu lañu def ci kanam luñu def càbb bi, ba pare def ci per yu ngande, xale bu jigeen bi defa xees, bu pare mo ngee muur.

Raaya bu am bula, nete, xonxo, weex ak werta, koloori yépp benne kote lañ jogee, dal di fireeku jem ci beneen boor be.

Gañcax gu werta ci diggi ñax mi ay ñax ak garab yu ndàw yépp ñu ngi werta ngay sèèn ay sibi ci sèèn ganaw.

N'aari jigeen yu àndak benn xale ñaari jigeen yi ningi enu ay paan yu bura xale bi ngëp siwa bu nete nekk ci digg bi jigéen ci jiitu mi ngi ordo sër bu weex teg ci mbëbb bu doon bëgg nete ki ci gannaw sol mbëbb bu weex amul ñoun ordo ser.

Ay ndongo daara yu bari, taxaw rang, rang gudd tarafet, am benn jigéen wala seen jàngalakat, taxaw seen kanam di wax ak ñoom, ndongo daara yi nak ningi sol yere yu weex, ak tuba yu bula, am benn benn yu sol bu bu yu bula.

Lalu xale buñ dafare weñ am tuuti xanke lal bi nak lali tegale la mooy dañ ko teglante am na ay weñ yu sew ci pegge bi am weñ yu xawa dijji ci digi lal bi.

Tabla yéébane bu wèèx am bindi yu rëy yu ñuul ci digg bi am lu melni gééj am gaal ci digg bi am bindi yu xonxu ci ronam bindi yi lu ci gëna fas mi ngi wax di Gambia Kristian kansul seketrian.

Paaka bu ame ngëbeekaayu bante wala xanka min ko daaj ñaari ponto ci ngëbeekaay bi mu am lu mene kulóoru doomu taal ci kanam bante bi paaka bi ci boptoŋ weñ gi dafa nuur ñu tekkoo ci suuf buñ perong.

Ndaw su jigéen ci sol borede bu werta amlu ci ngom am werta bu desenor sol dall koket bu guddu bu werta ngëpp kalpe bu werta def teg bu nyuul yëkkti benne tanka bi.

Ci gaara su auto wala taxawalekaay ato tur defar ko bu yàkko ñetti ato ba ñeent indi taxaw benn bu bula bu ñuun bu doomu taal ak bu werta bu bula bi moo ci gëna set yu des kañ pënde.

Deen màndar ga, muñ daf ci liñuul cook, tekko ci di bind bu konko , ak bu weex, bu tegalante ci ronam, am yeneen bind bi nekk ci kawonat, mu nga menne dafa am bant, bu am cet ba pare ndonkolu ci suux, bind bi ci ron mu ngay wax tikk tokk.

Ay lekka yuñu tekk ci kaw taabal , benn bi mburu la ñu def ci menni homlat ,tamaate ,soble ak ciis, dëpp ko mburu mi jam ci bant , bennen bi di pomptër buñ fraiy, beneen bi di menni banana wala palanteen buñ fraiy.

Tabla damiye bu weex, am ay kër kër bu weex, ak bu sung ci bukki, damye yi doom y am yu ñuun ak yu weex, am ni koy duurante ñaari góor, kenn ti loxombe mungi am lamu xaalis.

Ay ndawuy jigeen, ñu ràŋ, sol yëre joŋgante tàggat yaram, kone mu ngi sol dara ci baatamb di wonane dafa am lum gañe, ni ñi ngi sol yëre yu bula, jiital di yëre yu ñuul, ak sot yu gàtt, yu gon ñuul soli dàll tàkk.

Buntu tafes, gaal yi di teer niñ ni taxaw ci buntu tafes bi bari lool. Ni nin ci kaw gaali di géema wàcce ay bagaas, ñi ni ngi taxaw di xaar ngëp seeni bool, ñi niñ ci gaal bi di xechii buum.

Paketu garab bu werta am lu weex ci kaw am rudd bu xonko dileen xaajale paketu garab bi ni am bind b weex bind bi nak ymu ngay wax kilip niklast fix.

Buntu géej di feexalukaay di wone gaal bu ndàw bu teer ay nit toog ci ron koko yi am anit yi toog ci taabal am palansor bu leen tiim palansor bu werta.

Xale bu goor bu sol xaftaan mbesañ bu ñeexam sëb bu oyaf. Sol daliy ñuul yëkkati xaftaan bi roof laxo ye ci poos bi. Sol ay lunet lunet yu xonko ab ñuul ci ganaawaom am rudal yi doomu taal.

Ay masin yi ndaw, yu stekaay tangooru yaram, ñaaru fason amna bu bula am weex, am bu weex am bula tomb ci dikk bi, ñaare masin yi pur seet tangooru yaram am poll.

Masin bu ndaw bu ñuul bu am ñaari fiil masin bi nakk liggéeyam mooy deñche kuran deci mëna yokk doole waxukaay yi ak jokkolante kaaye.

Ay bagasu liggéeyi kaay yi ndaw domeniki marto turnéwis pontu daggeekaay kolekaay domeniki ay wiis yuñ rangsale tekko ci lu urug ci bukki.

Benne paket buñu pakete simbus nekk ci lu weex ñu rëdd ci ay koloriy bokkut bu la kongko nete werta ñu bind ci ay bind yu bula ak bind yu xonko bindi yi lu ci gëna fos mooy hosclip bord.

Caas bu honku, ci biir weeh tal nu tekk ko ci kaw siment wala kuloor siment. Caas bi nak caasu nanukaay lu sèdd la. Cassu folè la.

Ay góor ci biir géejje xalé bu góor bu ñyuul më ngi xopp cubaab ci kaw mbaggam tubaabba ngi boot sagg bu bula.

Paketu per, wala paketu garab bu weex, am ci koñ bi lu kulooru singom, beneen boor bi kulooru doomutaal, nyu bind si bind yu ñuul, bind yi nak li ci gëna fos moo naan amiprasol.

Armuwal bu weex tal am ay kër yuñ def kulóoru sung ci bukki ak ay trëddu ci kaw aml du armuwal bentiire waye tekg ay bagaas komuniki tele ci ganaawam nngi raax tabax gi kulóor bu weex.

Mbuus buñu épp ay bagasu kotin yu sew mu menni pur phomp pu wala pur genne lu tooy mugu am culoor bu bula bu singom ak bu weex ci mbuus bi nyung ci bindi cotin wool bors.

Ay xale yu guur, yi sol ni kuy jonante ci wàllu tàggat yaram, ci gëna fës ci xale yu guur yi, mu ngi yekkti ay laxoom ba ci dënam, dank ko kom kuy mbëkk, ngi sol yire yu orance ak tubéy bu gatt.

palaasu jaayukaay ay lekk lekk yi sew ak ay e demeni singom amna paket amna butel amna iti mbuurs.

Ay jaaru wies menni longlong nin ko teg ci lu weex mu ngi am kuluur bu bun bëgg mu tàdd ñu rëdd ci ay rëdduy séw ci kaw longlong yi.

Ay paket yi ñu tekk paket yi bule mu am ci digg gi kuloor bu sung ci bukki ci kaw kuloor bu werta nu bind ci bind yu nete ak weex mu am lu menni palaat mu def lu sung ci bukki lu gëna fas ci bind yi mooy ground clous.

Ay góor yu solu, yu nuru sollu ñuul tek li menni musuwaar bu gudd ci seeni baat. Mu nekk ci kuluor bu ñexam sepp, ñu ko def di wone di menni yefi diine crstian.

Potu diiw buñ tagg ci kaw taabal bu ñuul am lu weex pot bi pot bu weex la am ay bind yu ñuul ak weex am kuluur bu bula buñ daf ci kawam am yeneen bind yu sew yu bula lu gëna fos ci bindi yi mooy serave masuraisincirim.

Ay pakket, yu ndaw yuñ def lekk yu sew, pakket yi nak pakket yu weex la, mu am ay rëdd yu mute, bind yu ñuul, am kulooru ñi xam sëb ci digantebi, pakket yi nak, liggëna fës ci bind yi mooy ciise bols.

Ay saagi deme kaay jànge pur xale ñente. Saag yi bokk cloor amna muul bula bula bula baxa nexam sëp oranc nexam sëp cingom yépp. Ci seen gënaaw gi ci kaw am mous yi ci suuf ami jem saagi bootu kaay la.

Ay gancax gu werta, werta bu refet, xobyangi tàll, amul ay tuntuur, amul ay doom, waye xob yu wërta la, gancax gu daje.

Boolu new bam fees new nak lekkante yu sewla ci àlla bi më ngi ame kuloor bu sumb ci bukki am ay tupp tup ci kawam boolaale new bi dafa ñaas niñ ko def ci bool bu weex.

Tabla yéebaane kay, tabla bu wèèx ñi bindé ci bindé yu ñuul bindé yu ñuul yi lumuy wax moy welkom tu fort bulen founded in 1826.

Ay paket, yi am ay màndarga yu bokkur, amna fukki paket yu bokkur, wala fukki paket ak benn, benn bi mngi am màndarga tiktock, benn bi màndarga facebook, màndarga snab caat, màndarga tuita, màndarga yi cuub, màndarga tiktokk, màndarga nesenja.

Xale bu jigeen bu sol cuub sip bi yaatu ak taybas bu loxoy sew mu teg mees ci boppambi ngëp kalpe bu weex ci ganaawaom am taabal ak toogu yu weex mingi taxaw benn loxo bi ngëp ndiggli benn bi di yooree.

Denn màndarga bu am kuloor yu bari te bokk bule bu doon werta tek ci bulë kese tek ci ni xam sëp teg ci it singom tek ci orang mu am benn rud bu rëy ci digg bi bu weex am ñaari tomb yu weex tiim ko.

Outo gëla gëla bu weex, épp ay bagaas ci kaw, ay xalay guur taxaw ci suux, am xaj bu nekk ci kanam auto bi, ak xarmu nekk ci pegg auto bi, auto bi am na yu ñuul, am ay bind yu ñuul.

Ay mabal, wala tabax yiñu def ci màndarga nit, ñu ceene leen, ci boot doom guur tiim ko ñu ceene ko, bu xoole ci tabax gi, nin ci rëdd buñceene, ko jiitu dafa gàtt, tek si jigéen, tekki beneen góur, ñum ñepp ñu ngoen cenne ci baat, ci ndigg ak sit.

Pañe rabb, buñ xepp kakumba bam fees, kakumba yu refet, yu xees, yu set, te werta, nin ko tex, wala dugal ci bir pañe rabb.

Ay màndarga buy wane ci wàllum wax wala waxtaane kaay. Ci seen boor nim ci bind bind yu ñuu yu sew ak yu dijg. Mu bind af regula subscription update.

Ay bagaas ci sew menni natekaay tàllal lu jub mu am ci cet bi lu menni cuppe amna bu werta am bu nate bu bula ak bu xonko nu tëgleen ci faw lu wiex.

Bagaasu bindekaay, wala penturekaay, pur wane kuloor yu bokkut. ñetti kartong bu singom, bu oraans, ak bu bula, seen biir ami bindeekaay yu bari te bokkut kuloor.

Raaya, bu xoñxu am màndarga si diggë bi melni kuppe wër ko, di am ay jam-jam yu sew melni jant bi mu nétte.

Seetu chasaan nu muur ko malaan bu weex mu ngëpp menni kook def ko ci boor gémmi ñyem yaram yu nag dara génnut mu took ci diggi lal.

Ay ndongo daara yiy foox ci biti , yéeg ci weñ ngi am toogu kaay bu ndaw diñtilaa njool . Ni ngi sol yire yu sungu ci bukke , góor ni ay mbubu ak kilot , jigéen ñi mbubu ak sipa, yu ci gëna fës xala bi jigéen la mi ngi muuñ.

Ay dàll takk yuñuy sol di tàggat yaram juromi peer yu bokkurt clor juroomi feer yi ñiñen tek ci kaw karkong.

Tëre jàng nasaraan, tere bi ñu ngi nekk si kuloor bu ñeexam sëpp, ñu bindë si ay bindë yu ñuul def si rëddë bu xoñxu bindë si kawam bind yu weex. Lii gëna fës ci bind yi mooy"ICT."

Ay góor yuy topp auto di daw ni éx ci kaw auto bi ñi nekk ci pegg auto bi di lang ñenen ñi di rung wala dirëpp topp ci gana outo bi ci na ci digg bi ci auto bi ngi sollu weex di yekkati loxo di ko sële niñ ñi.

Yoon wala tali bu bees di wane ci pegg yi ñax mu wow wala di wone ay baara bu wow am garab yi surewante yi nekk ci ñax mi.

Ndawu gór wi daf ci wàllum joŋgante ci wàllum def kope ki mu ngi daw diñëw ci bal bi ki di jàllar ba ku jem ci balb ñom ñep ñu ngi sol lu wèèx am lu werta ak neteh sol kawas yu guddu yu wèèx am lu orans.

Auto bu nate am lu werta taxaw lampiganawi di tàkk wala di sinalé ubbi bunt kanam bi taxaw ci booru mégg bu weex am ay rëgg yu ñuur dendak ay ñax yu tooy.

Palaatu lekk pur ndekki wala reer. Palaat bi nin ci def ay kakumba bamu wër def spagarti. Ci digg bi ferej ci ay lëggin yi sew deme niki kaane bu nete. Ak bu xonk fereji tamaate. Am na yitam jën wala yàpp buñ ci ferej.

Xale bu góor bu wat koñi boppamyi bam rafet ñuulal ko lëtt diggu bopp bi yebb ko ci gannaw littu yi duggu lante waye litti yu rëy la.

Ay auto yi topp lante, outo yu fiex, ubbeeku, am ngala lifa moy duggee, auto bi mungi am pono yu guddil bu jiitu weex ,am xale bu góor bu taxaw di mën ni kuy gëli ay nataal wala ay video, topp ci oto bu ndaw bu werta, te gawaat bi beneen outo bu weex bunro kom bu jiitu.

Xale bi jigéen bu sol mbesan bu weerta ak dagit sipla sip bu fireeku mu ngëpp kalpe bu góol wala bu mu tadd ngëpp ci benn afeer bu weerta def tekk di gest ci beneen boor.

Ay ndongo daara yu bigéen yuy ree sol wala giital sinis bu weex tax ci robbu bu bila ak weex.

Ndaw ci jigeen ci sol robbu bumbeseŋ lu gula baxa ni def ci ay rëddi rëddi ci dënn bi mu menni ay per rob bi loxo yu sewla am mëngu teg mees li gudd bu ñuul ci boppam ngëp kalpe bu ndaw ngëp ndiggam di ree.

Haley bu goor mungi daw ci walu jogantè dahantè, mungi sol mbubu bulo, tubeye bu ñuul bu gatt ak daal yu weeh am lu honku.

Raaya bu am lu konxu, nétté konxu si diggë bi am benen màndarga bu melni ñaari bantë wër ko ci benn buum di xëcci. li nekk ci diggë bi melni liñuy teggal buur si boopam, mu tiim ay màndarga, melni gainde ki neeg.

Këytu xibaar buy wane ay natalu goor këytu xibaar bi na nataal bu ci gëna fos góor gi mungi sol xaftaan bu duumu taal bind yu rëy konko dendag moom.

Nyetti jigéen yu taxaw ci benna a kërr ci mu ngi sol yeree bu singom oddo malaan ci sol mbubobu weerta musor bu bula oddo sër bu don bëgge weex bëgga duumu taal di ci gannaaw mngir boot sol wax ci musóoru.

Plassi feuhalor kaii cii buntu geudggh gui, nju deff cii aiiy lal yu wekh giimaleko ak palansorr yu wekh, defkor raang bu gudu muneka cii buntu tehfess bii.

Ay mbuus yun takk di ko jaay ci yefi lekk bunuy def ci togg ay bagaas yunguy yokk ci toggu mbuus ginu ngëpp mu ngi bind kaaw kanda mungi am takk ngi bind ci wala tay ci teyit gu weex.

Kiy dagga banxaas wala cepp banxaasu garab, ngëpp daggukaay bu menni siso , sol ay menni kawaa ci loxo bu weex am lu bule, banxas bu muy dagg mnga ame coloor bu sung ci bukke.

Ndaw ci jigeen su sol rrobbu wox loxo bu gudg ci dën bi am ay per im ci taf. Muy mirax miraxe ndaw ci jigeen ci dafa njool. Mu sol jaaru bu gudg mu ngi jël loxo mi tekko ci ay poojam.

Taabalu toog lekk, ñu tek ci ay palaat yu bari, pur juroomi palaas wala juroom-benne, palaat yi ñu ko teglante, bune ñaar ñaar tek ci musuwar, tek kaasu naan bu sedd ak kaasu naan ndox, tek ci digg bi tontoor mu xonxu am lu nete, lal ci malan gu weex bu am ay tontooru ake xob.

Ay xoob yu werta am ay bante ci ronam yu ñuul am ay dëkk xoob ye dafa xawa yeraax waaye amul benn tuntoor.

Ay paket yu bula, am ay bind yu weex yu rëy, am benn pot buñ bind ci kawam, bu ame kuloor bu fungu ci bukke, paket yi nak li gëna fëst bind bi mooy orio.

Ay bagaasu bindukaay yu bari te bokkul fasoŋ bokku lit liggéey nun leen def ci ay cas cas yu weex yenee ni ñu def leen wala rotlen ci ay pax yi ñu teg leen ci taabal gi am na ay teere bindukaay ñu def leen ci kaw amna werta mbokx ak suguci bukki.

Boolu fonde, wala boolu ruy, bu am soow, yu def ko ci bool bu oranc, dugal ci cook su ñeexam sëp.

Palaatu leeke palaat bi am na ginaar biñ lakka def lemon ci booram suy tuuti yu sew ci kawam am salaat ci beneen boor bi.

Palaasu fiixlukaay ci buntu géej gi, ñu teg ci taabal bu yaatu, bu am ay bal yu ndaw wala kupe yu ndaw, wtaabal bi dafa werta, kuppe yi am kuloor yu konko, ak yu oranc, xale bi taxaw ngëb bant, yaayam wala ndaw ci digeen ci nekk ci booram.

Auto legaye kaay pur daxati suff wala maasaleh suff, auto bu njull la, am ponoh yu rey ci kanam, am ponoh yu ndaw ci ganaw, am couleur bu bleu ci ganaw.

Ndaw ci jigéen ci sol mbesañ bu nate sip bu yaatu fireeku ci suuf boole ko ak taybaas ngëpp kalpe bu singom def tekk bu gudd bu ñuur ñaw gi taybaas bi amut laxo.

Ay birig yuñ limblante birig yu ndaw yuñ defare ban. Nyu teglante leen amna birig yu ci rax mu ame kuluuru sima. Wayyi ci des ci kuluur bi lu ngi sungu ci bukki.

Benn pakket bu ñu ubbi, bu ñuul kook, am lu si géenne melni mësin wala montoor. Yepp dëfa ñuul, waaye mu ngi am benn tomb bu werta bu nekk si mësin bu ndaw bi ak ci kartoñg bu mag bum gënnee.

Paketu garab ak poti garab, ñu daxleen ci taabal, yi na fi kaw yi na ci suuf, karton bi mëngi weex am koloor bu orange, ñu bind ci bind yi weex, ci kaw rëddubu orange, ñetti poti per na ci ron.

Ab màndarga, mu am ay rëddi rëddi yu bari, te bokkul, ci kaw mu ngit am bind yu werta, tiim ay bind yu ñul yu rëy, ak koloor bu xonk, wert ak bula, mu mit mu tiim yeneen bind yu werta, am rëdd yuñuul, bind bi lu ci gëna fos mooy gaffc.

Keyitu xibaar bu woone ay nataalu goor, nataalu góor yi nak bu ci gëna fës góor gi mi ngi sol mbaxana bu sungusi bukki, sol xaftaan bu bula am lu weex, yëkkati loxoom ubi gémenam kom ki doon wax, am ay binde yu xonxo yun ko def yu rëy ci booram.

Cheen bu baat, cheen puru tàkk ci baat nyu tekko ci kaw malaan bu weex tal. Cheen bi dafa am dullaar, dullaar bi dafa wër mu am ay jappi jappi ci biiram. Chenn bi mun ngi ame kulóor bu mu tàdd wala kulooru oor.

Palaasu jaayukaay ay toogu neeg wala toogu dalal gan toogu yi nag burina te bokkul bi ci gëna pës anakku luru sung ci bukki mi teg ci ay njegenaay am taabal bu ñuul ci digg bi.

Bennu goor bu amm ñyaari chat ñaari kom yi wala ñyaari chat yi weñ la, buum gi nag foole la mu am ci suuf lu weex. Weñ ji mëngi ame kulooru doomu taal, mësin bi wala buum bi pur deg lu nog ci ak deg lu riidu dën la.

Buteelu weer bu dafa dara ni am kubeer bu weerta ni tekko ci palaas buñ siment butel bi dafa yaraax butelu weer la kër ci ganaawam tabax diniñ ko pentur bu xëll.

Paket buñu def dank wala ay daggut bu weex meni meew mu wey. Lii mu ngi am ay bindi yu ci ngom, rëdd bu xonxo am bindi yu ñyul. Li gëna fës ci bindi bi mooy plane, string, cheese.

Peeru dàll bu màggat, benn dàll bi dafa dagg, beneen bi mu ngi màggat kom beneen bi, mu am koloor bu sungu ci bukki, am yeneen koloor bu weex, ak lu ñuur tupp, tupp ci kaw lu weexali.

Palaasu jaay ak jand lekk bu yaatu am toogi bant ak taabul, toogu yu guddu mu ngi am ay tubaab yu toog di lekk ci taabal ja bant yi. Ak daana ka palaas bi ci kaw ak ci suuf yépp kuluur bu sung ci bukki la.

Falaasu jaamokaay yàlla ci diinee christian ,am rañ toog yu bari yuñ dafare ay xank, bo seeni ci biir am na ay koloor yu werta, amla menni bant buñ daaj ci tabax gi.

Ay seet yi nu muur taaj ñaari seet bi seet loxoyi ningi feeñ mu teglaante leen sollu weex muuro malaan gu weex nuru ak xëll benen bi mu ngi muur yépp loxo sax feenut.

Palaasu liggéeyukaay wala waxtaanekaay ci wàllum nguur gi palaas bu yaatu am ay taabal yu bari yu nguñ defaree ay bant wala ay xanka palaas bi liggena fës nekk cakkanam mngi am raaya gàm bi kon ko weex bu la weex werta.

Ndaw su jigeen ci, jox laxo góoru tubaab mu ngi daf kaala, wala musoor bu doomu taal, tek ci kaala guñuul, sol robb wak ci ngëpp saak bu cung ci bukki, tubaab bi mu ngi sol simis bu weex, tek ci mbubb ak tubay bu ñuul, am ñu taxaw ci seen boor.

Loxo yuñ tàllal yuñ fuddan bam rafat nul cook. Fuddan bi am na rëdd yu bari te bokkul. Waaye fuddan bi bu eesla mëngi set wecc.

Ay dàllu góore dàllu takku yu doomu taal. dall yi nak du dàll bu ees, dàll yu maggat la, nin ko tekk ci kaw ay karo yu bari kuloor. Dall yi mingi ame takkukaay yu ñuul ci biir ñuul.

taabal buñ defare xank muhame kulooru suguff ci bukke ni tek ci ay mësin yu weex am lu doomu taal am ay buum yuy ñuul taabal jimu ngi dendak yeneen yite toog wala beneen taabal ni defare ko ay bant ceet yirek ngay gist.

Benni màndar ga buñ bindi, bindi bu sung ci bukki def ci ron bindi bu ñuul. Am ñaari góor yuneci ron, kiidi joxe, kiidi jël. Ñ tekk ay bindi ak waxukaay seen kanam. Li gëna fës ci bindi bi mooy wejchit ak sabtet hie.

Xale bu góor buy door cuppe di dem ci wàllum tàggat yaram mu ngi sixitank bi wara fëgg cuppe bi mu ngi sol yu weex am ay bindi yu ñuul am ay rëdd yu werta xonxo ci laxoye.

xale bu góor bu sëgg ci ay gancax gancax gi mu ngi am ay doom yi ninu menni kuloor bu conko wala orance mu ngi laal meññet bi mu ngi sol mbu bu weex tuwée bu sung ci bukki dàll yu ñuul.

Nyeenti màndarga wala juróomi màndarga, yu bokkul nyu defaleen ci tabla bu weex, benn bi mëngi amme gayde, benn bi ay rëdd la, am ay koloor xonxu, bula, beneen bi ay bind la yu sew, beneen bi ay bind yu rëy, beneen bi ay tup-tupu aki bind.

ndongo daara yu jang ci biti wala ci ndend, ni ngi toog ci seeni toogukaay foole ñu teg benn tabla jàngukaay seen kanam bnnah ndongo daara ba ngi taxaw di wax wala dilaal liñ bind mi ngi sol robbu bu am sung ci bukki ak lu weex.

Palaas buñ tabah etaas ay kër yu ess yu rafet pentur leen pentur bu hël ak pentur bu sung ci bukki nengi rangseles yi ci kaw ma ngi am ay sengu yu sungu ci bukki.

Ndaw su jigéem su sol roubu bu neexam sep am ay perë ngep kalpe bu singom def tekk jël benn loxou bi tekko ci pooj bi beneen bi ngëpp kalpe bi muge muug.

Nyetti paketu naan bu tàng wala ñyetti paketu tur dafar naan bu tàng ñette kuloor yu bokkul amna nete amna bu la baxa amna bula bu ñuul bune amna ay binde.

Mburu fëriñ bu gàtt, am ay rëdd rëdd, ñu tegko, wala teglante ko mu ame kuluur bu sungu ci bukki.

Màndarga bu am bindë yu rëy, am ci koñ bi benn bindë ,wala benn rëddë bu wër, mu am ay gainde si biir. Bindë yu rëyi yi nak, lim gëna fësal mooy Gambia "immigration department."

Bagaas bu ndàw, wala benn bagaasu liggéeyu kaay. Bagaas bi nak, si kanam, weñ la. Si ngëbu kaay bi foole bi mu ga am kuloor bu oraans ak ñuul. Weñ gi am, kolooru doomu taal, bagaas bi, liggéeyam mooy tibbu ak raax raax bu maasale.

Ku takk ay bagaas yu sew wala lejungi sew di jaay daf ko ci mbuus yu yaraax tay ci keyit bu weex ci takk yi bim gëpp bind bi mëngi fosal spering onion mooy xobi soble.

Palaasu liggée yu kaay bu bari mësin yu bokk mësin yi am na yu nete am lu weex am bu doomu taal am ay bësé kaay yu werta bari ay fiil ak weñ yuñ capp bam ci kaw.

Etas buñu tabax ta àggagul wala pareegul mu am miirebweexre buñ pentur. Pentur bu weex am ay gara bi rafatal ak gara bi lekkl yu nekk ci biir.

Mësinu jokkoo wala jokko lante buñu tekk ci kaw lal wala toogu bu doomu taal masin bi ci boppam koloor bu doomu taal moonu ti kaw mu am màndar gappam ñu tekk benn bu ndàw ci booram bu ñyuul.

Masin bu weex buñ tegg ci kaw taabal. Buñu defare ciment, ci ronam am ay gut wala bidon yu weex yu dugal ci ay fiir mu am ndox. Ci ronam ci pegg bi am na buntu mu menne dencukaay bagaas.

Palaasu liggéeyu kaay lal aki armoil ñu ngi taxawal benn buntu xanx. Buñu dafar ba pare mu am ay rëdd yi guddëk yu gàtt. Kulóor bi bi kulóoru song ci bukke ci ganaawam. Am lal buñu dafar wala bu pënde nekk ci ganawam ñu weet ko ci.

Ay ndawu réew me ni liggéy ci wàllum tànnim karta, am nañu góor ak benn bigéen, ñaari góor ningi sol yere yi muul, ñene ni sol ay mbubbu yu weex, benn bigéen bi sol mu mit mbubbu bu weex, ni ngi pool siseeni ka yib.

Màndarga buncek cil weex màndarga bu werta. Menni da ko rëddu wër am rëddu bu wër. Ci biggam bu weex wàcce cet bi mu xaajale werta bi.

Ay gancax yu weerta ak sungu ci bukki jaxa soo pur rafatal dëkkuwaay xob yi ningi rafet ningi fees ni ngi jege wante werta ak sungu ci bukki.

Bool bu ndaw bu am lekk bi ñuy wax sub dafe ko tanku nakk. Am na kaane amna yit tamaate yun ko daf ci boolu. Tabax bu weex am ci kaw rëdd bu cung ci bukki.

màndarga loxo loxo bu tàllali baaraam, ñu desen ko wala ñu rëdd ko yu ñuul mu am kuluur bu nete loxo bi mëne kuy wax ñu joxante loxo wala dafa yekkati rekk loxo bi.

Ay jigéen nu took sol yëra yu e musuwaar yu werta ñu daf ko seeni baat kiy muuru kële musooru am poto wala nataal bu fës ci seen kanam mu am nataalu góor gu sol lu weex mbaxanamu weex ñu bindi ci voot jàmme 2016.

Tabax tabax bu etas kër wala manga seen bu am ñaari kuloor weex ak duumu taal am pot lamp ci bunt kër gi bu bari fiil miira bi am benn boor bi weex benn boor bi menni ñeex am sëpp am na bunt bi ñuul am nayit garab ci ñaari boori yépp.